Elekitiroonikise babbaxitino horo uuyiitanno. baattote aana babbaxewo loosi'neemmo saatera lowo horonna lowo horo afi'neemmo yaate.

Elektirooniksete yinayiri babbaxxiworicho loonsanni uduunne ikkanna Elektirooniksetenni babbaxxiworicho loonsayi. Dagoomaho lowo horo uyitanno lowo looso loosiranno gede kaa'litannorichooti.

Agatto:-Agattotte yineemmoti mittu manchi umisi umosi hagiirisiissate yee babbaxitino dani agatto aga dandaanno hattee baala ganba assine agatotte yine woshshineemmo

Giwirinnaho yineemmohu mitte qooxeessira loosidhe galtino mannira babbaxxitino owaante uyitannore gamba assine giwirinnaho yine woshshineemmo.

Giwirinnaho yineemmori mittu qooxeessira heeranno manni hiittonni loosire galannoro babaxeewo garinni dancha akata ikke dancha owaante aannoha giwirinnaho yine woshshineemmo

Sagale yaa manchu beetti heerate barruyi barra sa"ate loosire lophate sagale saga'la hasiissanno. Sagale manchi beettira lowo horo uyitanni afantanno.

Murote yaa baattote aana afantanno babbaxxitino murote danaati. Muro sagalimma horoonsi'neemmo. Muro babbaxxeyo garinni amande sagalimma horoonsi'neemmo hattee murote yineemmo.

Hayyonna budu manchu beettira lowo egennonna lowo loosu kaayyo kalaqannori giddo mittoho. hayyonna budu manchu beettira lowo horo aannori giddo mitto ikke leellanno.

Booharranni mereersha:-Booharranni bayicho boohaarranni gede danchu garinni amandanniha ikkiro dancha eo dancha hagiirre abbannori giddo mittoho

maxaafaho yineemmohu mittu rosaanchi babbaxino rosu dana woyi xiinxallo assannowoyite maxaafu giddoyi babbaxxino xiinxallo asse lowo egenno afiranno.

Seesa yaa mittu manchi angasira woyi goowisira babbxewo uduunni dana wodhe seesanno. mittu manchi noo baayiichinni wole haraaha ikkiha ikkiro seesu uduunne uddiranno.

Muziiqaho yaa mitu manchi hubbayi manna baxano gara muziiquni horonsire xawisa dandaano, muziiqu manchi beettira lowo horo aano.

Safote latishshi mancu beettira addintanni danchareeti mittu manchi mitto coye loose leellisha hasiriha ikkiha ikkiro safote latishsha loosa baxissannonna hagiirsiissannori giddo mittete

rosoho yaa manchi beetti lobbote heeranno dirosi baala danchu garinni heeranno gede roso hasiissanno roso rosa manchi beettira dancha horonna dancha egenno afiranno gede kaa'lannosi.

Hijaaraho yineemmohu mitu manchi woxenna wolqa fushirihu gedensanni afiri wolqa mine mi'nehu aana mine lede aanani lede minannoha ikkiha ikkiro hakkoe hijaaraho yinne woshshinanni.

Egenshshiishshu yaa mitttu manchi afeewore wolu manchi afanno gede assine odeessinanniha ikkanna egenshshiishshu lowo horo afirino iso horoonsineemmokkiha ikkiro mittirichi ikkiro woleho kulleemmo Gari dino

Odoote yineemmo woyte mittu manchi isi afeyota wolu afeyokki manchira odeessaata hattee odoote yineemmo odoo yaa wolu manni afeyokkirocho woleho odeessate yaate

Sumudaho yineemo richi mittu manichi mitto uduunicho woluyi ledo badawo ikkiro sumuda horonisire sumuda babbade horonisiranno hakkoye sumudaho yineemo

Sumudaho yineemohu mittu manichi mittu badooshu loooso loosa hasiriha ikkiha ikkiro sumuda horonisire loosano sumudaho yaa badooshu malaate ikke leelanno

Godo'lete yineemoti mittu manichi wole oosoyi ledo ganibba yee godo'le yannasi danichu garinni sayisanno godo'le manichu beetira hasiisannonna baxissanno richi giddo mittete

Tuqi xaadoshi yineemmohu mitu manchi wole bayicho heerano manni ledo babbaxeyo tuqu xaadoshe assano ,babbaxeyo yannite yannate uduuninni tuqu xaadoshe wolu wolu ledo hedo soorira

Egenshiishshaho yineemmorichi mittu manchi isi afeyoricho dagoomu woyi mittu ollii giddo heeranno manni afara xawo fushshineenna leellishanno coye hakkoye egenshiishshaho yiineemmo

hayyonna budu hayyo babbaxitino manni coyiidhanno bude amaddino manni bude afidhinori hayyo coyidhe galtinori hayyo coyiidhanno.

muronna laalo kalaqamu giddo mannu kalaqeennanna kalaqamunni kalaqante babbaxino dani muronna laalo heedhanno lawishshaho intannitinna baxissaati murote dani heeranno hakkuri muronna laalote yinanni.

Hijaaraho yineemmohu mitu manchi woxenna wolqa afiriha ikkiha ikkiro mi'nino mini aana wole mine aanaho lede minanoha ikkiha ikkiro hakkoe hijaaraho yinne woshshineemmosi.

Owaante ,owaante yaa mannaho uyinnanni babbaxewo danni owaante no, owaante heerase manchi beettira hagiirsiisanonna lowontanni tashshi assittanori giddo mitete.

Odoote yineemmori sidaamu budi giddo mitte ikkite leeltanna odoo mittu manchi afeyokkiricho wolu manchira odeessanno woyi wolu manchira afeyokkire xawisanno hattee odoote yine woshshineemmo

Minunnabiirote uduune biirote uduune biirote dagoomu horonisiranno mini manni kayinni mini uduune horonisiranno mininna biirote uduuni danicha looso loosirate horoni'sinemo uduuneeti

Biifisate yaa mittoricho, mitto uduunicho seekkinoniha ikkiro biinfinse yaa biifinoricho leeelinshiro biifino yinneemmo.

Umu danancho yaa ,umu iima heerano kalaqamunni afamano hakkoe umu danancho yinne woshshineemmo, umu dananchi babbaxino danni dananchi heera dandaano, shaqqadu, danchu.

Supermarketete yineemmoti dagoomaho qixxeessinoyi baycho mare woxensa mare baxaare danchare gamba assinoyi baycho supermarketete yinanni

Seesa yaa mittu manchi wole gobba bayichunni bayicho hara hasiriha ikkiro haranno woyite seese ka'e haranno hakkoye seesaho yineemmo